abinci me gina jiki da dalilin da yasa yake gina jiki abinci me gina jiki yana da tasiri ga jikin ɗan adam yana samar da lafiya da kuma kuzari misali kamar nama ƙwai wake ganye kayan marmari ƙwai yana ɗaya daga cikin abinda yake ƙara lafiya da jiki da yake ƙara lafiya a jiki cinsa ƙwara ɗaya yafi aiki akan cinsa biyu ko uku haka shima wake wake yana ƙara lafiya da kuma ƙarin jini a jiki musamman kayi fatan wake idan mutum ya tashi daga rashin lafiya babu jini a jikinsa akanso ya samu wake ya dafa shi haɗe da kayan ganye a cikin sa nama ko kifi hakan yakan samar masa da lafiya da karin jini a jiki yakan ƙara masa lafiya sosai da ƙarfin jini haka shima nama amfaninsa a jikin ɗan adam yana ƙara gina jiki yana ƙara jiki da kuma ƙarin lafiya haka shima ganye ganye yana amfani sosai a jiki yana ƙarin jini yana ƙarin jini kuma yana ƙaruwar wadatuwar jini a jiki sosai da ƙaruwar lafiya kayan marmari cinsa ko shansa yana da mafani sosai yana ƙarin jini yana ƙarin jini yana samar da lafiya kawar da dukan wata cututtuka na jiki amfanin ƙwai a jiki ƙwai cinsa ɗaya ko cinsa biyu bashine ba in har kaci guda ɗa shine shine ainahin me gina jiki me kuma samar da lafiya anso ko da so samune mutum yaci sa yau yaci gobe yaci jibi amma guda ɗaya kuma shine dai me amfani ga lafiyar ɗan adam

tukuicin gina jika da jiki da gina jiki tukuicin gina jiki da ciki da gina jiki ana san idan mace na da ciki tana bukatana kayan marmari kaman su lemu ayaba abarba su kankana su madara nama ko kifi yakan taimakawa mai ciki saboda samun lafiyan jikata da kuma dan dake cikin cikin ta ya samu lafiya da kuzari ana kuma bukatar ta ringa shan maganai a kai a kai dan ya taimakawa dan dake cikinta ya samu lafiya da kuzari ita kan ta mai cikin ana bukatan ta ci wa 'yan nan ababuwan sabida da jikin ta yayi kyau fatan jikin ta yayi fresh yay kyau fatan jikinta yayi kyau saboda ta samu jinin ta ya karu karfin jikinta ya karu ta hanyar haka har ta samu ta haifa d'an dake cikin cikin ta lafiya to ba'a samun damar haka har sai ka ci abubuwa masu kyau da kuma kiyaye dokokin d'aukan ciki dokokin da zaka dauka damar daukan cikin sihne cin abubuwa masu kyau da gina jiki yana taimkama kan ka mai cikin da kuma yaron dake cikin ka ya samu lafiya da kuzari zuwa shan magana akai akai yana taimka wa wajen samun yaron dake cikin ka ya samu daman kuzari da ya kuma samu abunda ake nema har zuwa lokacin da zai fita to in har ba cin wa 'yan nan abubuwan da aka lissafa baka cin abubuwa na taimakawa jini da kuzari a jinka to bayanda za'a yi dan dake cikin ka da kai kanka ka samu lafiya to har sai ka samu wa 'yan nan abubuwan da shan magunguna da kuma cin kayayyakin marmari shine na lissafa su ayaba kankana su lemu duk yana taimakawa ka samu lafiya da k'arfi jiki ta yadda har zaka haifi dan dake cikin ka lafiya

Wannan ɗaukar, yana bayani ne akan yadda ake ɗibar jini, daga jijiyan mutum. Wani hanya ne wanda ake amfani da allura, saboda ɗiban jini daga jijiyar. Anfi yin sa ne a ɗakin gwaji, za a za a wanke hannu da abin wankewa, abin wanke hannu, sannan ka saka safar hannu, sai ka ɗakko roban da za a zuba jini. Da farko, za a ɗaure wurin da za a ɗaure wurin, sannan sai a samu auduga, a goge wurin da jijiyar yi da jijiyar yake, sai sai ka ɗakko sai ka ɗakko allura, ka saka shi a hannu, ka saka shi a hankali, a kan jijiyar a kan jijiyan. Sannan kana kana kana ɗakko ka ɗakko cikin allura, sai daidaita, ka ɗakko allura sai ka daidaita ta, sannan ka kwance ɗaurin da kayi, sai ka zo, sai ka zo, sai ka zuba jinin, sai ka wanke wani ka wanke wurin don sai ka saka wani don takarda na asibiti, a wurin da jinin ya fito. In ka ƙare, sai ka sa auduga ka danne, in ka sa auduga sai ka danne, saboda gudun kada jini ya ya fita. Saboda anfi son inda aka ɗiba jini a jikin mutum, a kan so mutum ya sa auduga ne. Ana gama ɗibar jinin sai ka saka audugar ka, ka maza ka matse wurin, da-dai inda aka ɗiba jinin. Yin hakan, ya kan hana jini fita daga hannu, hannun, hannun ko kuma dai-dai inda aka ɗiba jinin. In ka danna, ka ɗan matse shi kaɗan, to zuwa anjima can sai ka cire, ana sa ran cewa jini ya tsaya kenan.

? yaƙin rigakafin cutar shan inna cutan shan inna cuta ce wanda ta ke lalata jikin yara a kan so ai musu rigakafinta ne saboda kamuwa da cututtuka kamar baƙon dauro kamar baƙon dauro ko kuma wani cuta da zai kassara musu jiki ko zai lalata ma yara jiki shine a kan musu wannan rigakafin a kan ma yara rigakafi ne 'yan ƙanana zuwa da ƙananan masu shan nono zuwa manyansu a kan bi jami'an rigakafin cutan shan inna su kan bi gida gida ne ko asibitoci ko cikin makarantu ko kuma aje ƙofar gidan mai anguwa a zauna da jami'an a kai yara ƙanana don musu rigakafin cutar shan inna a kan ɗiga musu ne a baki ko kuma a shigo cikin gidajen mu a samu yaran mu a ɗiɗɗiga musu a baki bayan an ɗiga musu a baki a kan sami hannunsu sai ai musu alaman cewa ko da manyan ma'aikatan ma'aikatan? bada magungunan sun ga yara a waje da sun kalli hannayen su sun san cewa eh lallai jami'ai ma'aikata sun shigo cikin gida sun ba wa'innan yara bayan sun ba cin an shafa musu a hannu ma'aikatan su kan fito waje su sami ƙofar gida ko zaure zauren gidan da suka shiga ko kuma gareji haka a samu ai alaman cewa ehssun shigo wannan gida a samu ai alaman cewa ehssun shigo wannan gida sai suyi alama? da alli suyi rubutu sai su sami alli suyi marking ɗin cewa eh sun shigo wannan gida sun ba yaran mu um um magungunan cutan shan inna in kuma cikin makarantu sukaje su kan ba ma malaman yaran cewa ga shi nan sun shigo cikin makaranta sun ɗiɗɗiga ma yara don 'ya'yan mu su zo gida su gaya mana so cutar shan inna cuta ne mai karya um garkuwan yara da kuma lahanta ma yara jikinsu in aka basu kariya ga wannan cuta 'ya'yan mu su kan samu lafiya da kuzari da ƙarfin jiki rigakafin cutan shan inna rigakafi? mai amfani da yaran mu??

Sauro wata ƙwayar halitta ce wanda take shiga ɗakunammu ko in ce mahallanmmu, ta samu wuri tayi ƙwayaye ta yaɗu ta haifar mana da illa. Abu na farko da yake kawo wa'innan abubuwa shine rashin tsaftace wuraren zamammu ko wuraren kwanammu, misali: Kaman cikin gidajenmmu akan so a a yawan share wuraren da in yayi ciyayi a a a nome su kokuma a samu maganin da ke hana ƙwayoyin cutuwan yaɗuwa daga cikin gidajenmmu, kamar yin yawaita yin feshi, akan so a yawaita yin feshi idan ciyayi sun fi dan ciyayi sukan haifar da sauraye a cikkin gidajennmu, ko dan shin ruwa to akan so a yawaita yin feshi da tsaftace wuraren da yawan share wuraran ko nome wuraran a cikin gida kenan, haka cikin ɗakunan kwananmmu in har ana barin ɗaki ba wurin kwanciya ba net ba gidan sauro ka kwana a haka, to yana haifar da cututtukan nan na zamani wato kamar a ce su yawan zazzaɓi, da yawan cututtuka kala-kala, to in ha'aana yawan tsaftace ɗakunan ana sharewa ana sa magunguna wani ana sa magani kafin a kwanta bacci, da yawan shiga gidan sauro akai akai, ana san a rinƙa ƙulla gidan sauro a rinƙa kwana a ciki saboda yana hana dikkan wani cuta ta yaɗu ko hashshi sauro ya samu daman da ze shiga jikin jikinka yai maka illa, ƙin yin hakan yakan jawo mana matsala a cikin ɗakunanmmu da kuma gidajenmmu, saboda haka shiga gidan sauro yana bada kariya ga sauro sosai yana hana sauro ya cijeka bare bare har ya haifar maka da wani cuta da sai ya kaika ga zuwa asibiti, to shi yasa ake so ka tsaftace gidanka ka yawan sa magani ko yawan feshi akai akai, yin hakan kan hana sauro samun damuwan da ze zuba ƙwayayessa bare har ya haifammaku da matsala kum ko ku cutazzazaɓi ko yawan ciwo laulayi akai akai hassai ya kai ga asibiti, to yin haka kan kauda dukkan wata annoban cutan cizon sauro a gidaje da mahallin kawananmmu.

tsaftar wacce mahimmancinsa da hanyoyin aiki da tsafta wacce me kyau mahimmancinsa hanyoyinsa yin aiki me kyau anasan ka tsaftace jikinka da tufafin ka kama daga tun daga wanka sa tufa me kyau tsaftar muhalli tsaftan daki wurin baccinka ma’ana wurin da kake kwana in dare yayi anasan kafin ka kwanta bacci ka tsaftace jikinka ka tsaftace tufan sawanka kayan baccin ka kenan ana kuma san ka tsaftace kan abunda zaka kwamta kayi bacci tanan hanyar ne tsaftar jiki take bayyana dana muhalli ita kanta tsaftar da kiyayewa anaso ne idan kasamu bacci ƙwaƙwalwa takan samu wan zuwar nutsuwa da kwanciyar hankali tsaftar jiki da tsaftar muhalli yana da kyau musamman ga me kwanciya bacci idan zai kwanta ya kasance ya tsaftace ko ina da wurin kwanciyarsa mahimmancin hanyoyin yin tsafta shine tun daga kama daga dakin baccin ka zuwa wurin kwanciyarka zuwa wurin baccinka sa kayanka tsaftar cikin gida tsaftar daki tsaftar wurin kwana to abunda akeso mutum yayi kenan kafin ya kwanta bacci inso samune dukkan wa innan ayishi kafin bacci bacci kuma na samar da ƙwaƙwalwa ta samu relief ne a sa in daka kwanta bacci inka tashi kafin ka mike ka zauna ga ɓuɓe da jiki duka ya samu ko ina ya saki sannan ka tashi kayi abunda zakayi anasan ne me bacci ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali a sa ilin d ake asa ilin da yake bacci akanso ka samu bacci da nutsuwa da kwanciyar hankali ne sosai me kyau in gari ya waye zaka tashi gaɓuɓinka da jikinka da ƙwaƙwalwarka duk ta samu abunda ake buƙata ta samu nutsuwa to ta nan ne tsaftar jiki da na muhalli da kuma ƙwaƙwalwa zata samu wanzuwa yanda akeso mahimmancin hanyoyin yin tsafta bacci me kyau kenan.

Tsaftar bacci Horar da kwakwalwa kwakwalwarka dan yin bacci da kyau Anaso kwakwalwa ta samu hutu ne A sa'in da zaka kwanta bacci ka wuni kana aiki ka wuni kana kaiwa kana komowa kana taba waya kana taba computer computer To in dare yayi anason kwakwalwarka ta samu Hutu ne bata samun daman bata samun dama ta huta da rana To darennan da zaiyi a lokacin ne akeso kwakwalwarka ta samu hutawa A lokacin ake so kwakwalwa ta samu hutawa sosai Yin bacci me kyau shine tsaftar kwakwalwarka cire damuwa da dukkan wani aiyuka da ka wuni kana yinshi Ta hanyar bacci ne zaka samu kwakwalwarka ta huta sosai bata samun ko hutawarnan sai ka cire komai ka ajye wayoyi ka ajye tabe-taben wayoyi daddannawa sa'in da ka kwanta bacci anason komai a ajyeta ne saboda kwakwalwarka ta samu hutu tunani da komai da komai duk ya dauke maka saboda kwakwalwarka ta samu natsuwa Ita kwakwalwa tanason hutawa ne idan dare yayi ta haka ne kwakwalwarka ke samun tsafta, da dukkan wani abu da ya shiga ciki zai samu ya fita a cikin kwakwalwarka Ka samu bacci yadda ya kamata Tsaftar bacci na kwakwalwa bata samuwa ne ba tareda dan Adam ya samu guri ya kwanta ba kuma kwanciyar nan shine in dare yayi in dare yayi shineake samun bacci yadda ya kamata kwakwalwarka zata samu ta huta komai da kayi aikinsa, sai ya samuya samu natsuwa waya tanada kwakwalwa idan dare yayi baka samu ka ajye ta ba ka yini kna aikace aikace dare yayi kanata tabawa, to ba yanda za'ay kwakwalwarka ta samu natsuwa ta samu bacci ta zama komai ya fita a cikin kwakwalwarka bacci ke cire damuwa. Bacci ke cire komai da komai na cikin kwakwalwa In baka samu wannan baccin ingantacciya ba ba yanda za'ay kwakwalwarka ta samu natsuwa ta samu tsafta a ciki to tanan ne kwakwalwa take samun tsafta ta tashi lafiya lau ba tare da wani damuwa da kuma komai acikin kwakwalwarka ba tsaftar kwakwalwa, da tsaftar bacci Anason in dare yayi asamu natsuwa sosai. Bacci a yishi yadda ya kamata.

tsabtan zaman takewa da tsabtan muhalli tsabtar ma tsabtar zamantakewa ana son gari ya waye ka kasance ko ina naka a tsabtsce kama daga tsakar gidan kane zuwz cikin ɗakunan kane ko opis ko o wurin taro ko s ko makaranta ko warin tar um ko warin cin abinci ko wurin kwana ne da wurin kicin da kicin haka wurin girke girke da cikin cikin school cikin makarantan anaso ko ina da ko ina a share dau kicin ne wuri wurin girki da tukwanen girki da kwanuka haka akan so komda komi ya kasance a tsabtace ne bashi yuwa kaci abinci ko ka dauko kwanukan da zaka sa abinci ba tare da wanke ke tsarkakeke suke ba ana son a tsabtace kwanuka da tukwanen girki da wurin kanshi wurin girkin anaso yakasance a tsabtace ne a goge kuma a share tsakar gidan ka ko ince muhalli ko kuma makaranta ko kuma wurin taro dukan wuraren nan wurare ne na tsabtacewa na gyara da kuma sharewa bashi yuwa ma me aiki ko me girki ya zauna agurin batare da ya tsabtace ko ya shre ko ya goge ba shi ne tsabtar zamantakewa da tsabtar muhalli tsabtar muhalli itace kama tun daga jikin ka da wurin da zaka zauna da wurin kwanciyan ka da wurin cin abincin ka da wurin da zaka zauna knciashi ka ka cin se ka tsabtace shi gyara shi ba um bashi yuwa ka zuba abinci a e um kowani waje ka aje shi batare da tsabtacewa ba ko wurin zuba abincin ko wurin aje shi ana so gurin aje shi da gurin zubashi shi ya kasance a tsabtacece a tsabtace yake da kuma a gyare a goge shi ake nupi da da tsabtacewar muhalli tsabtarjiki kuma ya kasance ko da yaushe komi naka a tsabtace da shigan ka da wurin zaman ka ya kasance komi a tsab tace yake kuma a share waran um wajan taro wurine da 'ake so a goge a share ba'a tara jama'a a zaunar da mutane a wuri wurin bai ya kasance ba a' goge ko a share yake ba baya yuwa azaunar da mutane sai an share guri ko an goge sanan za'a iya zama awannan guri saboda haka shine ake son gurin taro da wurin karatu da wurin ɗaukan ruwa ya kasance duk a share yake a goge yake ttsabtar muhalli da tsabtar jiki kenan

Dabarun sarrafa damuwa ga maʼaikata, ana son maʼaikaci a ko da yaushe ya rinƙa samun natsuwa dan ƙwaƙwalwa da jiki ta samu daman sarrafa jiki yadda ya kamata. sai da hutu Sai da hutu maʼaikaci ya ke samun daman hutawa kuma jiki ma ya sami daman sarrafawa yadda ya kamata. In babu hutu babu yadda za a yi jiki ya sami hutu yadda ya ke so. Damuwa ita ma ana san ta war ta war ta warwara ga jikin maʼaikaci ne a lokacin da ya ke hutawa. Hutu yana cire damuwa da dukkan wani nauʼi na ji ciwo da ke jikin maʼaikaci ba zai yiwu maʼaikaci ya yini yana aiki ba hutawa ba dole damuwa sai ta sami inda ta saƙa a jikin maʼaikaci. Dabarun sarrafa damuwan kuwa itace, maʼaikaci ana so ya sami aiki aƙalla ko da na awa awanni haka ko uku ko huɗu yana aiki hutu kuma ya shiga ko da na awa daya ne ka samu dama ka huta. In akwai hutu a tsakanin aiki da hutawa to damuwa babu yadda za a yi damuwa ta shigo ciki ana son a yawaita yin hutu ga maʼaikaci dan cire damuwa da kuma yadda jiki za ta sami daman sarrafawa da hutu yadda ya kamata ta yin hakan ne zai sa damuwa ta kaurace daga jikin maʼaikaci. In har babu hutu to damuwa ta nan ta na wanzuwa a jikin ma'aikaci. Ana son ka sami dabarun da za ka sarrafa ayyukanka yadda ya kamata, dabarun kuwa shine a ce ka tashi ka fara aikin ka tun safe toh zuwa rana ya yi ya kamata ka sami daman da zaka samu aiiii hutun da zaka samu ka ɗan huta don jikin ka ya sami dama da hutu yanda ya kamata to tanan ne damuwa ga maʼaikaci zai sami wurin da zai kauce masa in har babu dabarun sarrafa damuwa ga maʼaikaci to ba yadda za a yi jiki ya sami hutun yadda yake babu yadda za ayi a samu hutu yanda ake nema za a wahala kuma jiki ya samu cututtuka daban-daban Hutu ba zai taɓa samuwa ga maʼaikaci ba har sai ya sami dabarun yadda zai sarrafa damuwar sa ya kau da komi jiki ya sami hutu lafiya ta dore kafin nan zuwa anjima sai ya ƙara ɗaurawa aiki ba samun wuri ana hutawa jiki ba ta samun yadda zata sami daman aikata aikin gaba ina ba ka huta ba babu yadda za a yi aikin gaba ya yiwu maka sai da hutawa ana buƙatar hutu sosai ga energy din ga jikin mutum in jiki bai sami hutu ba babu yadda za ayi damuwa ba ta shiga jikin maʼaikaci ba aikin ma sai ya ƙi yiwuwa saboda babu hutu a tare da shi.

Babban cuta ne da yake wanzuwa, ko yake yaɗuwa a tsakanin al'umman mu. To, magance shi shine: na farko abinda ya kamata mutum yayi, nisanta daga mutane, a rinƙa samun tazara tsakanin mutane, kar a cika matse juna sasai. Cuta ce wacce take saurin yaɗuwa ko ta iska, an so idan mutum zai fita, ya kasance ya samu abinda yike rufe fuskan shi, ko in ce hancin shi, ya rife shi sosai yanda babu wani abunda zai shaƙa, dan shi wannan cuta ta iska ake shaƙar sa. A fitan da kayi baka sani ba, wanda kake tare dashi yana da wannan cutar, ko bayi dashi, ba zaka sani ba. Matakin farko shi ake so in zaka fita, ka samu wannan abu da ake toshe da shi, ka rufe hancin ka da shi. Kar ka sake ka futa ba tare da wannan abu ba, saboda gujema wannan cuta. Dan cuta ne mai kisa, nan da nan yikan kai mutun ga ga lahira. To, ana so babban abunda ya kamata, ka futa in zaka futa ya kasance ka sa wannan abu ka rufe hancin ka da shi. Shi wannan cuta, kana gudu ne shi yana bibiyan ka. Babban matakin da ya kamat kenan, in ka samu kariya, ka kare fuskar ka da wannan abu, to babu yanda wannan cuta ya same ka. Kuma cikin jama'a ya kasance ka saka wanna abu, kar kar ka fara ka zauna cikin al'umman dubun dubatan jama'a, ba tare da wannan abu a fuskan ka ba, ka magance wannan matsalan ba kenan. Cuta ce babban cuta, kuma me karya garkuwan jiki, dan in ba kai hattara ba, lokaci guda zai iya kaika ya baro. To, ana so ne in zaka futa, ka kasance ka rufe fuskar ka zaf da wannan abu, sannan ka fita. In ba haka ba, ba zaka taɓa sanin cewa akwai me ɗauke da wannan abun ba, kana tafiya ne cutan na bibiyan ka, kana gudu yana neman ya biyo ka. To, in ko har ka samu matakin ka re shi, to babu abunda zai faru da kai. Cuta ne me la'anta jiki da karya garkuwan jiki. Babban abunda za kayi kenan, ka samu kariya ga wannan cuta, shine ka nisanta da shi, ka kuma kasance kulli yaumin, kana tare da wannan abunnan na hancin ka. To, yin hakan na nesanta ka da wannan cutan, babu yanda za ayi wannan cuta ta same ka, ko ka kamu da ita, saboda ka kiyaye kan ka, ka tsare kan ka. Fita dai ya kamata, fitan da zakayi ka rinƙa fita dashi a hancin ka.

motsa jiki yana da amfani sosai ga lafiya dan adam ana son in gari ya waye ka kasance kana motsa jikinka yadda ya kamata saboda motsa jiki yana kara lafiya da karfin jini da karfin jiki rashin motsa jiki illa ce ga rayuwar mu na dan adam motsa jiki yana kara lafiya da yadda jiki zaiyi zai samu kuzari yadda ya kamata rashin motsa jiki illace ga rayuwar mu bayan ka tashi daga barci ana so ka dinga motsa jikinka ka duka ka dago ka duqa ka dago jijiyo yin jikin ka da da abun bayan ka duk zasu motsa ta haka ne jini zai samu yadda jini zai dinga kaiwa yana ko mowa ana son motsa jiki motsa jiki lafiya ce babba ga rayuwar mu ta dan adam ƙwaƙwalwa takan samu yadda zata kai jini ta komo haka shima rashin yin sa ciwo ne babba ga lafiya da adam yin sa kuwa samun waraka ce babba motsa jiki yana da amfani sosai dan ko ciwo kaji kana jin shi a jikinka in har zaka tashi ka dan miqe jikin ka ka dago ka kwan taka miqe kafanka ka tsaya ka waye kadai sarrarafa jijyoyin jikinka ta yadda duk zaka samu mu lafiya jikinka to ba karamin dadi yake da shi ba anason motsa jikin ka tayanda zaka samu lafiyar jikin ka yadda ya kamata rashin motsa jiki illace ga rayuwar dan adam rashin rashin motsa shin kan haifar da cututuka sosai kama daga cutar ƙwaƙwalwa ko cutar jiki ko gaɓoɓi ko rashin samu walwalal jiki yadda ya kamata in ba motsa jiki kai kan kaji ka ko da yaushe kamar mara lafiya in ko kana motsata yadda ya kamata to cikin jikin ka tana samun yadda zata kai ta ƙwaƙwalwa komo yi aiki gaɓoɓi ya saki jikin ka kaji yamaka nomal ya maka lafiya lau ba tare da jin ciwo ko wani sabon ta wani aabubuwa ajikinka ba wanda zai sa kullum ka dinga jin jikinka ba dadi ba so motsa jiki motsa jiki lafiya ce babba ga rayuwar da adam rashin motsa ta kuwa illa ce in har kana samun yadda jini ka kai wa ke komowa to wannan kaiwa da komo wan nan lafiya ce ke ke kara karuwa ajikin mu sosai saboda haka motsa jiki yana da amfani sasai ga lafiyar mutum

? labarin kwalara yawan tsugunawa a koina yana haipar mana da kwalara zawo da amai ana son mutun ya kasance wurin tsugunassa daban yake wurin wajen tsugunanshi daban yake wurin amfani da abubuwan da ze sarrapa rayuwanshi daban yawan tsugunawa a kowani wuri ko wurin magudanan ruwa mutun yaje ya tsuguna yayi bayan gida wannan bayan gida ya kan gangara ya koma wurin ruwan mu da muke ma'amala dashi na rayuwa in ka tsuguna kayi bayan gida ko kayi pitsari duk ya kan koma ya haɗe da ruwan duk ya cakuɗe ka ɗibo ruwan ka kawo shi gidanka don amfanin yau da kullun a haka zaka ɗiba ruwan nan ka sha kana sha ya shiga cikin ka ba abunda zai haipar maka in banda zawo ko amai saboda ruwan ba'a sarrapa shi ba kuma an ɓata wannan ruwa saboda haka tsugunawa a kowani wuri yana aipar yana haipar mana da matsalan amai da gudawa amai da zawo kenan ka kiyaye tsugunun koina in ba ce ba wurin da yakamata wurin mahallin ka ba in kana yawan pitsari a koina ko bayan gida a koina wallahi hamai kan haipar maka da matsalan rayuwa kama daga amai ko zawo ko gudawa duk de haka rayuwa ta lalace baka sani ba kayi wannan bayan gida ƙudaje ko ƙwari su zo su hau kai in bayan sun hau kai su zo kuma abunda ka aje wanda zaka dafa ko zaka ci ya shiga ciki ko kuma ka ɗauka kaje ka sha ko ka ci to kana ci wannan abu ya zama me cutuwa a gareka daga baya se amai se amai se kai ta amai ka rasa menene ya haipar maka da wannan matsalan nan ko abubuwan da kayi ne ko akayi ne ka ci ƙuda ya hau kai ko ƙwari yazo ya hau maka kan abincin ka ko kuma ka riga ka dapa abincin ma ka aje to ka aje wannan abubuwa ya hau kai yazo ya tattaɓa maka kai ka ɗiba kaci? to a ƙarshe me ze haipar maka suyi amai ko zawo? ana son a kiyaye tsugunawa a koina saboda abubbuwan da muke sha ko muke ci? muna samun matsala akan irin wannan to ta hanyan hakane zes zaka samu daman da zaka paɗa cikin lalura ba tare da ka kiyaye ba ko ka sani ba kuma alhanin rashin kiyayewa ne ya jawo maka haka in har zaka tsuguna ko kuma ka sha to ka kasance wurin tsugunen naka daban be haɗe da wurin da zaka ci ko zaka sha ba shine kiyayewan ma na kan amai da gudawa kiyayewa akan mahallinmu ko kiyayewa akan wurin zuma zaman mu ko gidajen mu ya kasance bayan gidanmu ya nisanta daga ɗakunan kwanan mu lo ya nisanta daga bayan gari kusa da inda muke to shine ka kiyaye kanka da kan amai da gudawa kiyayewan nan yana da ampani sosai saboda tsare gi? tsare lapiyar jiki ne da abunda lapiya zata ci?

??? ibola wata cuta wata dabba ce me kawo me shigo da cututtuka daga birane zuwa muhallin mu ibola wata ɓera ce wanda take ɗauke da na nauyin nau'in cututtuka a tare da ita ba'a sanin haka da kiyayewan haka sai in ta faru ga wanin ɗan adan daga cikinmu ya kamu da ciwon to shine jama'a suke maza suke kiyayewa su para kiyayewa daga abinci abincin su ko abin shan su ibola wata cuta ce wanda in ta shigo ta taɓi maka abincin ka ko kuma wani abubbuwa na wuraren ka ba tare da kai ka kiyaye ko kai ka ko ka sani ba ka ɗauki wannan abun da hannunka ka kai shi patan jikinka ko idonka ko puskarka ka taɓa to yana haipar da ciwututtuka ciwon guda ɗaya da zaka kapi saurin gane cewa wannan ibola ce shine da zaran ka taɓi wannan abin da hannunka kuma ka goga a ido ko ka goga a puska to xe para haipar maka da ciwon kai ko zazzaɓi jiki yai zafi ka koma wuri ka kwanta to da anga haka wannan cewa ibola ce ta kamu da mutun to sai ai maza a nemi temakan gaggawa ga likitocin mu da malaman asibitocin mu su kawo maka temakon gaggawa don shin wannan cuta yana saurin kisa ga ɗan adan saboda da zaran ka taɓe shi ko ka shape shi yana yaɗuwa ne a jiki gaba ɗaya jiki yake bi saboda shi kaman kemikal ne a jikin mutun abu ne a biros ne me ƙarpi wanda yake la'anta jikin mutun take guda to maganin kiyayewassa shine da zaran ka puskanci kana pama da wannan abu ko ka taɓi wannan abu ko ka kamu da wannan abu to ka garzaya maza ga wurin? um daga wurin um malaman mu na asibitoci don temakon gaggawa da za'a ɗora ka akan magani dan kiyaye lapiyar jikin ka ibola ciwo ce me saurin kisa yana hallaka jiki yana la'anta jiki das jikin baki ɗaya to da zaran ka kamu da wannan to temakon da zakayi maza ka nemi magani saboda?? alamomin shi shine zaka ga ciwon kai malariya um zazzaɓi da kuma takurewa wuri guda da yawan ciwon kai to ta nan ne zaka gane cewa ka kamu da wannan cuta to ita wannan cuta da zaran ka fahimci itace a jikin ka to se kayi maza kaje wurin temakon gaggawa inda za'a dora ka akan magani to cuta wannan cuta ce me la'anta jiki da karya garkuwan jiki

um um Wa'yannan nau'in abubuwan su suke gina jiki suke samar da ingantaccen lafiya da kuma ingantaccen jini wa'yan wa'yannan nau'o'in kamar su wa'yannan su fruit su kayan lambu kayan marmarai ɗin nan um suna gina jiki kuma sun sabunta lafiya ga jikin mutum su kaman su Ayaba su um su Ayaba gyaɗa ne Madara ne nif nama ne Kifi ne duy yana ƙara ma jiki lafiya da kuma kuzari um nama yana gina jiki kwai ma shi ma haka yana gina jiki madara shi ma haka yana gina jiki kayayyakin marmari haka yana samar da yana samar da lafiya da kuzari da gina jikin kansa da kuma samar da ingantaccen jini a jikin ɗan adam ta yin haka ne zai samu damar da zai iya motsa jikinsa yadda ya kamata jininsa na kaiwa yana komowa yana da isasshan lafiya da kuma jini a jiki shi cin ire-ire wa'yannan abubuwa kan samu kan samu damar da zai da ɗan adam zai samu walwala da gina jikinsa da samar da lafiya a jiki da ƙara ƙarfi a jiki da yin harkoki na yaud a kullum yadda ya kamata saboda ya riga ya gina jikinsa da abebe da yawa wa'yanna abubuwa masu samar da ingantaccan lafiya ga jikin ɗan adam lafiya me ɗorewa da kuma jini me wanzuwa da wadatuwa a jikin mutum um yin hakan na tasirantuwa daga lafiyan ɗan adan cin ire-iren wa'yannan ababuwa lafiya ce me me ƙarfi jini me kyau da ze tattaru ya sama a jikin ɗan adam ana son mutum ya yawaita ci wa'yannan ababuwa da samun gayyayaki a cikin abinci da samun kayan marmari ana ci ana sha yana samar da lafiya me kyau a jiki da jini ya inganta ya samu sosai a jikin ɗan adam so cin ire-iren wa'yannan abubuwa na samun ƙarfin lafiya hina jiki samun jini a jiki ƙarin ƙarfi a jii duy yana wanzuwa a jikin mutum baka samun da damar samun wa'yannan abubuwa har sai ka ci wa'yannan ko sha wa'yannan abubuwa sannan lafiya takan ƙarau a jiki jini yakan wanzu kai kanka zaka ji kana harkokin yau da kullum yadda ya kamata ba tare da ka samu wani rashin lafiya saboda cin wa'yanna ire-iren abun kariya ne ga cututtuka ko kuma kariya ne samu kamuwa da wata cuta ko ciwo me zaurin shiga jiki kuma wa'yannan ma wa'yannan aba wa'yannan abubuwa na hana cututtuka samun daman zama a jiki yakan karya dukkan wani garkuwan cuta in har ana samun cin wa'yannan abubuwa a kan lokaci kuma an kiyaye dukkan yanda za a ci shi um

Jin daɗin rayuwan yara shine su kasance a kodayaushe cikin ƙoshin lafiya, ta yin hakanne zaka gane cewa yaro nada ƙoshin lafiya ya kasance cikin walwala, in yaro nada lafiya ta nanne zaka gane cewa walwalassa ta canza ta daban ne, wasanninsa kala-kala da ɗabi'unshi zaka gane cewa wannan yaro lafiya lau, wasan yara shine yake da amfani ga lafiyassu, tayin hakanne zaka gane cewa zaka kasance da sanin cewa yaranka yana da lafiya, ta hanyan harkokinsa, da wasanninsa, da ɗabi'ussa, ta nan ne zaka sa cewa eh wannan yaro lafiya lau yake. Rayuwan yaro yana da tasirantuwa ne ga kasancewa in har yana da lafiya tanan ne in lafiyassa da jikinsa da kuzarinsa yake ƙaruwa, tanan ne ko zaka ga yaro yana girma yawan yawan wasanni ga yaro yana da amfani sosai ta nan ne lafiyarsa ke wadatuwa ta haka ne zaka gane cewa lalle wannan yaro yana da lafiya, ana san yaro ya kasance a koda yaushe yana cikin wasanninshi dan wannan wasanni kan temakama ƙwaƙwalwan yaro da lafiyan jikinsa kasancewa tanan ne zaka kasance kasan cewa eh yar ya yaron nan lafiyarsa ƙalau yake. Kwanciya bacci yana da amfani ga yaro idan yayi wasanshi yayi wasa yayi wasa to akan so a bashi dama ya kwanta ya samu bacci yadda ya kamata, tayin baccin nan kan ƙara masa lafiya yakan ƙara masa wanzuwar tasinrantuwar ƙwaƙwalwassa ta zama lafiya lau, kuma ya samu ƙarin lafiya a jikinshi da kuzari da zaran yaro ya tashi a baccinsa ana sa ran cewa duwwani abu na jikinshi ya saki, ze ƙara samun wata ne to in har ya tashi a baccinnan lafiya lau to yaro yana da san ya cigaba da inda ya tsaya a ɗabi'unsa da wasanninsa, shi wannan wasa da yake yi da wa'innan abubuwa da yake ta nan ne zaka san cewa eh wannan yaro lafiya lau yake, saboda haka yawan wasanni da motsa jiki ga yaro yana temaka masa yana temaka masa wajen ƙarin lafiya a jikinshi, ta nan ne zaka gane kasancewa eh wannan yaro lafiya lau yake, amma da zaran kaga ɗa ya koma ya zauna yai shiru ba tare da yana wasu ƴan wasu harkoki na to imma di yasamu damayyin wa'innan ba to ta nan zaka iya gane cewa to wannan lafiya yaro beda lafiya ƙila, saboda haka lafiya yana da amfani ga yaranmmu, kuma yawan wasanninsa da motsa jikinsa yana nuna mana cewa wannan yaro lafiyayye ne, saboda haka ana matuƙan san a ga yaro yana motsa jiki ko wasanni yadda yakamata, saboda yana tasirantuwa ga lafiyaj jikissa, kuma yana ƙara masa lafiya da kuzari da saurin girma, saboda haka lafiya yana da amfani sosai a jikin yara.

maganin rigakafi magani ne wanda aka magance ciwo kafin ciwo misali yanzu a ce ma baƙon dauro ya shigo to ana yin alluran ta kafin ciwon yaran ka ya kamu dashi sai kaje kai ka bi dokokin da zaka yi dan ka kare kamu wa da wannan cutan in awna allurai ne na maganin wanzuwan wannan cutan to kaima sai kayi maza kaje kayi ragakafin ta ko misali a ce ana amai da gudawa to ana bada magunguna da an kamu a gari to kafin a ce ya shigo cikin garin akwai rigakafin ta to sai ku je ku magance wannan rigakafin kar ciwan ya hana shigowa cikin cikin ku koma ya shigo saboda tasirantuwa da wannan rigakafi da aka yi zai hana shi tasiri a cikin jikin mutum shi kuma yanda maganin rigakafin yake aiki maganin rigakafi yana aiki ne bayan ka riga kaui wannan rigakafin to in dai har ka riga kayi wannan rigakafin wannan cuta to babu yanda za'a yi wannan cuta tra same ka saboda ka kiyaye dokokin ya bi ƙa'idojin da ak e yi saboda magance wannan cutan ana magance cuta ne saboda gudun kamu dashi saboda in cuta ta kamu da kai baka san taya ya zata zata samu sauki a gare ka ba to in ko har ka bi dokoki ka kiyaye kayi rigakafin ta to in allah yarda rigakafin nan da kayi zata hana wannan cuta ta shige ka saboda ana rigakafin cuta ne kafin cutan ya same ka aka rigakafin ta maganin rigakfin shine duk abunda aka ma aka sharada daka kiyaye sai ka kiyaye shi in ana bada magani ne kaje ka nashi magani in kuma ana allurai ne gudun yaduwas cutar to sai ka bi in kuma an gatse shiga garin ne sabida gudun yaduwa ko kamuwa da wannan cutan to sai kabi ka bi ka kiyaye to in ka kiyaye wannan to in allah ya yarda ba kai ba wannan cuta saboda ka kiyaye kuma kayi rigakafinta to rigakafin cutan yanada amfani sosai gudun kamuwa da wannan cuta hanyoyin bin rigakafin sunada dama in cutar ta shigo to in kana cikin gida ne ka zauna cikin daki ka in kana cikin gari ne sai ka dawo cikin gida ka zauna ba zaman ne kadai zaka yi shi sai ka hada da duk kan magungunan da zaka ƙaurace ma wannan ko ka magance wannan cuta gudun kamuwa da ita to in allah ya yarda in kayi wannan rigakafi da maganin a kai to in allah ya yarda ba kai ba kamuwa da wannan kayi rigakafin wannan cuta kenan

Family planning wata hanya ce wanda ake bi don tsarin iyali don tsarin iyali wanda za ka tsara rayuwar ƴaƴanka saboda samun lafiya da kai kanaka ma ka samu lafiya da don samun jini a jiki. Family planning tsarin iyali yana da amfani ga mace mai haihuwa saboda ta samu lafiya daƙarin jini a jikinta Ana yin planning ne dai-dai da shekarun da kake so ana yin tsarin iyali ne daidai da shekarun da kake so in kana son shekara biyu ko uku ne ko huɗu ne ko biyar dai-dai da yadda rayuwarka za ta samu za ta inganta ana yin tsarin iyali ne don yara su samu kuzari da ƙarfin jiki da kuma kula ta musamman tsarin iyali na hana yawaitan haihuwa akai-akai wani bai gama samun ingantacciyar kulawa ba a ce wani ya zo to ana yin planning ne ana yin tsarin iyali ne sabida a samu ƙarin lafiya da kuzari kai kanaka ma jininka ya dawo yadda ya kamata Tsarin iyali, ai tsarin iyali yana ƙara kulawa da ba yara kula da kuma tarbiyyar yara yanda ya kamata Tsarin iyali yana da amfani sosai tsakanin iyaye da ƴaƴayensu. za ka haifi ƴaƴa ne daidai da yadda har za ka iya kulawa da tarbiyyarsu kama da iliminsu muhallansu wurin kwanansu kayan suturarsu, Yawan haihuwan yakan ba, yakan hana ka damar da za ka samu daman kulawa da ƴaƴanka yanda kake so yin tsarin shi ya fi amfani da yaranka saboda ba su ilimin dadai gwargwado kula da cinsu da shansu sutura, ba su muhallin kwana yana da kyau saboda ba su kulawa yadda ya kamata. shi ne dalilin da yasa ake planning Planning na da amfani sosai ga ita kanta uwa Saboda yanayin lafiya da kuma yadda jininta zai dawo a jikinta. Saboda haihuwa akai-akai yakan hana ku za a ji kanka a jikinka bare kuma fitar da jini da kake da abubuwan da kake nema a jikin ka ya ɗan samu

um A kwai ciwon kai me tsanani ko wicon kai wadda yake faruwa a gaban goshi ya fi yawaita a sa'ilin da kake yawan rashin samun hutu ko kuma wani aikace-aikace ya haɗe maka ko kuma hayaniya ko ƙara to yakan haifar da ciwon kai na gefe ɗaya akwai kuma ciwon kan da yake faruwa lokacin da kake fama ko ciwon ciki haka ko ka ko ko e ciwon kai ai ciwon ciki ko rashin lafiya kama kamar zazzaɓi me zafi to yakan haifar da ciwon kai na gefe guda wani lokaci kuma ciwon kan nan me tsanani gefe guda har sai ka yi amai sannan kake samun sauƙi ko kuma har se in ya faru kamaka kamar misalin da rane ne haka to baka taɓa jin samun sauƙi har se ya kai la'asar irin rana ta fara sanyi yamma ta yi to shi ne sai ka samu ciwon kai ya maka sauƙi akwai ciwon kan da yake haifad da zazzaɓi me zafi to kuma baya tashi faruwa se ka kamu da ciwon kan nan na gefe ɗaya yakan haifar da haka ko kuma ka yi am ka yi fama da amai to yawan yunƙurin aman nan da kake yi yakan haifar da ciwon kai na gefe ɗaya to akwai ciwon kan da in yai tsanani har sai an masa allura akwai ciwon kan da ake mishi allura a gaban goshi wani kuma akan yi shi a ta baya ta bayan kai kenan misali keyanka to akan yi allura ta nan wani zubin akan samu sauƙinshi a kwai ciwon kan da yakan faruwa na gefe ɗaya kai ta fama da shi kai ta fama da shi yakan kawo ko mace me juna biyu haka yakan haifar mata da yawan ciwon kai na gefe ɗaya ko kuma wani sa'ilin maleria ma yakan kawo ciwon kai na gefe guda ciwon kai na gefe guda ba ƙaramin ciwo ba ne don yana haifar da yawan tashin zucciya kakan ta fama da amai wani ma aman ba zai taɓa zuwa maka ba har se ciwon kan ba ze taba maka sauƙi ba har se ka samu ka yi amai to zarar ka yi amai to shi ne ha kakan samu ciwon kan ya ɗan maka sauƙi ko kuma ya mace irin bayan la'asar wurin biyar zuwa shida rana ta faɗa to shi ne sai ka samu ciwon kan ka samu relif ɗin shi um ciwon kai me tsanani ya fi kamuwa ne wani lokaci kaman in ka yi aikace-aikace ko ka fita a rana ko ka yi aiki a rana ko kuma irin ka yi fama da yara wajen karatu yakan haifar maka da ciwon kai na gefe ɗaya ko ko ko jin kiɗa haka ƙara haka ko hayaniya ko rashin samun ingantaccen wurin da zaka samu nutsuwa ko bacci baka same shi isasshe ba ka shi irin ka fara ka farka to yakan haifar da ciwon kai na gefe ɗaya

da zarar mace tasamu juna biyu har in ya kai sati hudu to anasan ta garzaya taje asibiti don ganin likita in taje asibiti dan ganin likita ze mata tambayoyi ita kuma sai ta mishi karin bayani sai ta mishi bayani daga wurin bayanin nan ze turata dakin gwaje gwaje ana mata gwajin jini ayi mata gwa ayimata gwajin fitsari ayi mata na jini anayi ne dan agana wani ko tana dauke da wani cuta kokuma wani rashin lafiya za'adorata akan magani bayan taje an mata gwa an mata gwajin jini da na fitsari za'a dorata akan magani dan lafiyar kanta da kuma lafiyar dan dake ciki cikin cikinta to daga nan ne um likita ze bata adadin watanni ko satittika har kafin dan dake cikinta yayi kwari to ahaka akesan me juna biyu a ko yaushe suna zuwa asibiti dan ganin lafiyar jikinta da kuma lafiyar dan dake tattare da ita daga nan likita ze dorata akan magani da kamar dan abubuwan da zata ringa ci dan gina jiki kafin nan za'ay bayan nan za'ayi mata scanning hoto ciki kenan aga abunda ke cikin nata da lafiyanshi da yaya kuzarinshi yake da yaya yake aiwatarda rayuwanshi acikin cikin mahaifiyarshi da lafiya koko rashin sa in har baida kuzari za'a dorata duk abnda ya kamata ta dinga ci dan jinin jikinta ya samu tasamu karfi ajikinta idan tasamu wani rashin lafiya ko zazzabi haka mai zafi ko wani abu to amfanin zuwa hawai ta ringa wa likita bayani shi kuma ya dorata akan magani duk abinda taji wai wani wani wani rashin lafiya ko dan wani chanji taji ajikinta game juna byu to amfanin zuwa ganin likita kenan adadin watanni da aka bata ko satittika da aka bata yana zuwa sai tamishi bayani imma ciwon ya tsananta kafin wannan lokaci yaci tayi kokari ta koma asibiti dan tayiwa likita bayani har kafin lokacinda da zata sauka lafiya to amfanin zuwa hawu kenan da kuma ganin likita.

PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE Kula da lafiyan al'umma kula da lafiyan al'umma shi ne ya kama tun daga misalin kwata dasu magwa.... inda ruwa yake wucewa misalin kwata a kofan gidan alumma, har in ya kasance akwai datti a ciki i to zaka iya taimaka masu da nuna musu yanda zasu gyara wannan wuri haka kukuma gwana... inda ruwa ke wucewa to, idan ruwa ya ya taru baya wucewa yana iya haifar musu da wata matsala na rashin lafiya, kokuma wata annoba haka daba... na misali to zaka iya nuna musu cewa wannan guri da suka barshi a haka bai kamata ba ko bai bai kyautu ba dan lafiyan jikinsu da la... tsaftace muhallin su lafiyan muhalli shi ne kaman misalin mutane a gidanjensu tsabtan wurin zamansu a tsafta wajen cin abinsu da tsabtar tufar jikinsu to misalin wurin kwana, ko wurin cin abinci, wurin cin ainci ana so a kiyaye tsaftar wurin sabida gudun kamuwa da wata cuta na musamman shima har in ka ganshi zaka iya nunawa mutun dan ya guje das kamuwa da wata min wata matsala rashin lafiya kama daga kolera ko kuma amai ko zawo to har in kaga irin waddan nan ababuwa yana da kyau abubuwa ya.. yana da kyau ka nuna musu cewa wannan al wannan abu yana haifar da anoba ko matsala a cikin tsakanin iyalanku. Shikuma tsaftar jiki ana son mutun ya kasance ko da yaushe cikin tsafta ba a cikin kazanta ko cikin wani mumuna yana yi ba saboda wannan kula da lafiyar jiki kaman ka kula da lafiyar kane gaba daya dana al`umma saboda har in aka kasance kai me tsaftar jikin ka ne to ana sa ran muhallin ka ma zai kasance a tsaftace yake to kana tsaftace jiki ana sa ran muhallin ka ma a tsaftace ya ke. Tsaftan jiki tsafta jiki abace wadda ake bukata shi ya kasance mai kyua, dan in ha in ka kasance mai tsaftar jikin ka to wurin kwanciyanka ana sa ran shima mai tsafatace, saboda lafiya bata ingantuwa bata taba zama daidai saida lafiyan muhallinku, ko kuma gurin kwananku, ko tsaftan jikin ka ko anguwanni saboda haka magudanar ruwa, wurin da ruwaya yake wucewa ana bukatan ya kasance wurin a tsaftace ake dassu kauta, dasu ban-daki, wurin cin abinci wurin kwana duk ana bukatan ko ababuwan da ake cin abinci su kwanikan cin abinci duk abin duk da aka ci ana bukata a gyara su a wanke su dan tsaftace lafiyar al`umma da lafiyar ki kan ka

Annoba ana amfani da wannan kalma dan nuni da wato cutar da ke bazuwa a cikin gaggawa a wani yanki ko al'umma misali annoban zazzaɓin cizon sauro ta ɓarke a garin nan cuta me yaɗuwa a duniya wato cutar da da wasu ba, da wasu ba kawai, ai cutar da ba kawai a a yanki ɗaya ba se de a ƙasashen ƙasashe da dama ko ma duk faɗin duniya misali, cutar corona ta zamo cuta me yaɗuwa a duniya cutar corona ta zama me yaɗuwa a duniya ba'a gida, ba'a unguwa ko a wuri guda ɗaya ba, a'a cuta ce wanda take wanzuwa a ko'ina, a kowani wuri, a kowani saƙo, a kowani lungu, a duka ƙasashen mu cutar annoba ita ce wanda za'a ce ba cikin gari ɗaya ba kama daga wannan gari yai tsalle ya koma wannan gari, yai tsalle ya koma wancan ƙasa to cuta ce wanda take bazuwa kuma take yaɗuwa da zaran mutun ɗaya ya shiga da ita, ko mutun biyu sun shiga da ita to nan da nan zata yaɗu za kuma ta bazu a cikin ƙasa bakiɗaya ita ce cuta me yaɗuwa cuta me yaɗuwa ita ce cutar da ko da garin an kamu da ita be zama wajibin da za'a ce mutun se ya shiga ba dan gudun ɗauko shi ya kawo wannan cikin garin da kake da kake zaune misali annoban corona ta shigo nan to be kamata a ce yakamata a ce an killace na nan ne, kada na nan yayi tsalle yace zai fita ya bar gari zuwa wani gari dan a irin haka sai kaga shi ma wannan garin sun kamu da shi, duk da dai cuta ce wanda take yaɗuwa, kuma take bazuwa to cutar ce yakamata a killace duk, a killace duk cikin gari gabaɗaya ba tare da an fita ba koda dai yaɗuwa take yi, kuma tana fita ne an an annoba a yanki guda kenan na biyu annoba ta yaɗu a duniya bakiɗaya a kowane ƙasashe lungu da saƙo wannan annoba takan bi ta yaɗu kuma ta tasiri a cikin wannan gari

Muna tari muna tari ne domin jikin mu yana kokarin fitar da abubuwa da suka takure hanyoyin hanyoyin numfashi kaman ƙura, hayaƙi, ƙwayo um ƙwayoyin cuta ko majina tari yana taimakawa wajan tsabtaci maƙogwaro da hudu da da hu da huhu dan mu iya numfashi da kyau. Tari abune me wahal me um me tada zuciya ko ince yana riƙe maƙogwaro yinshi samun yinshi yafi daɗi akan barin yinsa. Tari wata cuta ne wanda ba kowane ke iya shiga cikin mutane ba muna tarine domin jikin mu yana kokarin fitar da abubuwa da suka takure hanyoyin yin nunfashin hanyoyin numfashi kamar ƙura akwai hanyoyi numfashi akwai um kamar akwai ƙura, hayaƙi hayaƙi yana samar da yin yin tari yin tari saboda hayaƙin da ka shaƙa yakan sa ka maƙogwaron ka riƙe in baka se kai tari me yawa zaka ji daɗi. Kwayoyin cuta shima yana temakawa wurin fi samun iska mara daɗi in ka shaƙe shi se kaji kanayin tari, tari yana temakawa wajan tsabtace maƙogwaro saboda zakaji abubuwa sun cunkushe maka a maƙogwaron ka da zaran kayi tari kana samun jin daɗi acikin maƙogwaron ka. umm mura yana haifar da yawan tari wani sa'ilin in kayi mura yakan koma zai maka tari a maƙogwaro se ya riƙe maka maƙogwaro sai kaita tari zakaji dadin shi. Iska mai ƙarfi shima yana haifar da tari, yawan shaƙan iska ya Allah ka shaƙe shi haɗe da ƙurane ko ka yi shaƙe shi haɗe da wasu ƙwayoyin cututtuka ne to yakan zame ya zame maka tari kayita tari kayi ta tari ba adadi. Ƙwayoyin cututtuka suna haifar da tari me yawa, haka shima shaƙarshi yana fitarda yakan zame maka tari shiyasa akan so inzaka zauna yakasan ce wuri ne me iska me samun iska me kyau saboda guje wa tari saboda ka shaƙe shi maƙogwaro bata samun sukuni har se ka tsabtace abunda ke maƙogwaron ka sabi ta hanyan yin tari hanyan yin tari kenan.

cuta da take haddasa mura me tsanani wanda ta fara bayyana a muhar chaina shekata ta dubu biyu da sha tara wannan ƙwayar cutar tana wannan kwayar cutar tana ya ɗuwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar tari atishawa ko ta hanyar taba wuraran da ƙayar cutar ke ɗauke da ita alamomi sun haɗa da zazzaɓi tari mai bushewar gajiyar aiki da wahala nunfashi wasu suna fuskantar fuskantar ta alamomin masu sauƙi amma ga wasu cutar na iyayin kamar takai ga mutuwa domin kare kai ana shawartar mutane su rinka wanke hannuwansu da sabulu da ruwa ko amfani da suna daran tsaftacewarsu su guji taba fuskarsu su nisanci taron jama'a kuma su rinƙa saka takunkumin fuska gwamnatoci da hukumar da hukumomi sun ɗau matakin sun ɗauki mataki kamar kulle. kukkulle hana taro da bayar da alluran ragakafin domin killace yaɗuwar cuta idan kana da alamomi ana bada shawarar ka killace kanka ka tuntuɓi likito ci kuma kabi ƙa'idojin da hukumomi suka gindaya ta hakane zaka kare kanka da faruwar irin wa innan cututtuka da zaran ka fusanci alamomi daga cikin wa innan to ka garzaya ka garzaya asibiti don ganin likita ya maka ƙarin bayani da kuma ɗaura ka akan magani kafin kaje kaga likita anasan da zaran kasan wannan cuta ta kamu da kai to kai maza ka killace kanka karka fita ko ina har sai ka samu ingantatcan maganin da zai magance maka wannan matsalar da kake da ita

um Yanda ake ɗaurewa yayin zubar da jini ko saka allura shirya kayan aiki tabbatara ka ka tabbatar kana duk abubuwan da ake buƙata safar hannu allura ka zaɓi wurin da za a saka allura yawanci ana amfani da jijiyar hannu a tsakiyar hannu ko sama da wutan hannu ko ka ɗaure shi sama da wurin da zaka zubar da jini ko saka allura kus kusa kus kusan nisan kusan nisan kusan nisan inchi uku zuwa huɗu ko zuwa goma ko ka ɗaure shi da ka da ka da ko ka ɗaure shi da kyau ko ka ɗaure shi da kyau ka ɗaure shi da kyau in baka ɗaure shi da kyau ba so in baka ɗaure shi da kyau ba sosai ba kar ya hana jini gudana gaba ɗaya kuma ba zai taɓa ba ze taimakeka ba wajen tada jijiyar ba duba jijiyar bayan ɗaurewa duba ko jijiyar ta bayan ta baya ne idan ba a gani ba a iya tambayar marar lafiya motsa hannu don tada jijiyar fara aiki idan an gama shirya komai zaka iya fara saka allura ko zubad da ko zubad da ji jini da zarar an sa allura a jikin jijiya she a cire don kar ya hana jini gudana da zarar an saka allura a cire don kar ya hana jini gudana kar ka basshi fiye da minyi ɗaya don gujewa matsalolin jini yana hana jini gudana yadda ya kamata ba ze taimaka wajen tada jijiyar ba duba jijiya bayan ɗaurewa ana son a duba jijiyar bayan ɗaurewa duba ko jijiyar ta bayyana idan ta bayyana ka iya tambayar marar lafiya ka matse hannu kam kana iya tambayar marar lafiya cewa ya matse hannun sa da kyau don jijiyar ta fa ta bayyana idan jijiyar ta bayyana idan an gama shirya komai zaka iya fara saka allaura ko zaka iya fara saka allurarka saboda han jini da zarar ana sa allura cikin jijiya a cire don kar ya hana jini gudana kar ka barshi fiye da minti ɗaya don gujewa mastalolin jini da zarar al an um ka ire allurarka zaka iya samu auduga kenan se ka matse dai dai wurin ka ba shi shi shi wanda wanda ka ɗibi jinin a ha a jikinsa ya matse wurin gudun kada jini ya zuba

Sharaɗin yin aiki. tabbatar a tabbatar da Da farko a ɗaura abun matsa matsa zuciya a saman in da za a saka kalula nemo mafi kyawun jijiya da za a iya gani da hannu tsabtace wurin a goge wurin da za soka ya zam mai tsabta don hana cututtuka. saka kalula saka kalula saka kalula da hannu ɗaya tsinken a ɗan a ɗan matse, a ɗan matsa a hankali sai a nemi a soka llurar cikin jijiya, har sai har sai ka ga jini yana dawowa a cikin bututun kalulal ɗin cire allura ya bar bututu idan ka ga jini yana shigowa a hankali a cire allura amma abar abar bututun kalula ɗin a cikin jijiya a kulle bututun a toshe kan, a toshe shi. a toshe ƙarshen a toshe ƙarshen kalula ɗin da abun rufewa da abun rufewa ko kuma ahaɗa da abun ƙarin ruwa in ana buƙata in ka, in ka duba a tabbatar cewa ba a ba a ji ciwo ba, ba aji ciwo sosai ba kuma jini bai zuba a wajen ba. a hannu a hannu ɗaya tsinke, a hannu ɗaya za a tsira tsinken fatan a ɗan a fatun dai a ɗan matse a hankali a matse formula ɗin a hankali. sai a zo a soka allurar cikin jijiya har sai ka ga jini yana dawowa a cikin bututun kalula ɗin. cire allurar a bar bututun A cire allura a bar bututun idan ka ga jini yana shigowa a hankali a cire allurar amma a bar bututun a bar bututun kalula ɗin a cikin jijiya a kulle bututun a toshe ƙarshen kalulaɗin da abun rufewa ko kuma a haɗa da abun ƙarin ruwa in ana buƙata. In ka duna ka tab, in ka duba ka tabbatar cewa ba a ba a, ba a ji ciwo ba. sosai ko kuma jini bai zuba a wajen ba.

Numfashi a harshen Hausa idan mutum ya faɗi ba tare da numfashi ba ko zuciyarsa ta tsaya ko zuciyarsa ta tsaya yana da mahimmanci ai masa CPR ga matakai a tabbatar da tsaro a tabbatar wurin yana da numf yana da aminci kafin ka kusanci wanda ya kafin ka kusanci wanda ya suma duna numfashin mutum jijjiga mutum a hankali ka ce kana ji na idan bai amsa wa duba ko yana ka duba ko yana da numfashi kiran agaji kiran namban gaggawa gwargwadon inda gwargwardon inda kake ko ka ko ka roƙi wani ya kira ya kira ya kira ya ya kira agaji a kwantar da mutum a ƙasa a ɗaga hannunsa biyu akan na farko a haɗe ya a haɗe yatsun a dannan ƙirjin da ƙarfi da kusan Inci biyu yayin yin hakan sau ɗari da ashirin a minti ɗaya bayan matsa gir ƙirji sosai so bayan ma bayan bayan matsa ƙirji sau talatin buɗe bakin mutum rufe hancinsa da hannukan da hannukanka da hannukanka bisa iska a busa masa iska cikin bakinsa sau biyu kalli ko ƙirjinsa yana tashi ci gaba da haɗa masta ƙirjinsa da numfashi har se likita ya iso ko mutum ya fara num numfashi da kansa numfashi a harshen Hausa idan wani ya ya idan mutum ya faɗi ba tare da numfashi idan mutum idan ba tare da numfashi ba ko zuciyarsa ta tsaya yana tare da mutum muhimmancin ai masa CPN da matakai a tabbatar da tsaro a tabbatar wurin yana tare da aminci kafin ka kusanci wanda yai kafin ka kusanci wanda ya suma duba numfashin mutum jijjiga jijjiga mutum a hankali ka ce kana ji na don bai amsa ba duba ko ko yana numfashi kiran agaji kiran namban gaggawa gwargwadon inda kake ko ka roƙi wani ya kira su a kwantar da mutum a ƙasa a ɗaga hannayesa biyu akan na farko a haɗa hanna a haɗa yatsun um

Allurar rigakafi, suna taimakawa suna taimakawa wa jikinmu wajan kare kansa daga cuttu tuka ga ga yada suke rigakafi tana ɗauke da kwayoyin cuta da ake raunata koh aka kashe kokuma wani sashe na kwayar cutar da ba ze iya haddasa cuta ba da zarar an saka wannan alluran garkuwan jiki tana gane wannan cuta kuma tana koyar tana koya yadda zata yi yaƙi da ita jiki yana samar da wasu yana samar da wasu mayukan dake yaƙi da cuta idan idan daga baya jikin mutum ya hadda da cutar dake kashe garkuwar jiki ta rinka ta ta riga ta san yadda zatayi faɗa da ita kuma hakan yana hana mutum kamuwa da cutar kokuma yana sa cutar tayi tayi sauƙi yadda allurar rigakafi ke aiki, allurar rigakafi suna taimakwa ga jikinmu wajan kashe kashe kansa daga cuttutuka rigakafi tana ɗauke da kayoyin cuttutuka raunatata kokuma kashe kokuma wani sashe na kwayar cutar da ba ze iya haddasa cuta ba da zarar an saka wannan alluran ga ga garkuwar jiki tana gane wannan cuta kuma tana koya yadda za'ayi aiki da ita jiki yana samar da wasu kwa mayuka da yake yakin cuta idan daga baya jikin mutum ya haɗu d cutar dake kashe garkuwar jiki ta rigakafi ta shan yadda ta tasan yadda zatayi faɗa da ita kuma hakan yana hana mutum kamuwar da cuttan kokuma yana yana saka cuttan tayi sauki rigakafi gaskiya tana amfani sosai ga al'ummaansa tana maganta dukkan wani matsaloli da ko cuttutukan dake jiki, ko wajan jiki cikin jiki ko wajan jiki.

a hausa yana nufin tsarin tsarin da aki anfani dashi da daƙile yaduwar ƙwari ko dabbobi masu dauke da cututuka kaman sauro dake haddasa zazzaɓi cizan sauro malaria ƙudaje ko wasu ƙwari masu daukar ƙwayoyin cututuka ana anfani da hanyoyin daban daban awannan shirin misali fesa magunguna akashi ƙwari a gidaje wurarin da ruwa ki taruwa da sauran su woraran da ƙwari ki rayuwa tsaftan mahalli aringa ƙoƙarin hana ruwa na taruwa atsaftace mahalli rufe wurare da ƙwari ke haihuwa yana iya anfani da wasu halittu masu kashe ƙwari kifaye daki cin ƙwari ko masu cutar wa yahaɗa da yin anfani da gidan sauro shafa shafa um shafawa da magunguna koran ƙwari ajiki da sanya kaya masu rufai jiki gaba ɗaya shirin yanada mahimmanci saboda yana taimakawa wajan uhm dakile yaɗuwar cututuka kamar zazzaɓin cizan sauro da zazaiɓin abin dango da sauran da sauran su da duk cututukan da ƙwari ke haddasawa anfani dashi dan dakile yaɗuwar ƙwari ko dabbobi masu ɗauki da cututuka kamar sauro dake haddasa zazzaɓi cizan sauro malaria ƙudaje ko wasu ƙwari masu ɗauki da ƙwayoyin cu cututuka ana anfani da hanyoyi daban-daban a wannan shiri misali fesa magunguna kashe ƙwari a gidaje wuraran da ruwa ke taruwa da sauran su woraran da ƙwari ki rayuwa tsaftar mahalli aringa ƙoƙarin hana ruwa na taruwa a tsafrtace mahalli da rufe woraran da ƙwari ke haihuwa

ebola naa ebola na kammala kwayoyin halittan jiki ebola na kalmala kwayoyin halittan jiki mutun ta hanyoyi da dama da zarar kwayan tsutan ta shiga jikin ta shiga jiki ta na anfani da wata dabara dan kuzawa wajen kwayoyin haltta musamman wayanda ke cikin jini da farko kwayan halittan tana tana kwance tsarin cikin ta ta fara anfanmi dashi, dan kirkiran sabbin kwayoyin tsuta lokacinn... lokacin da ebola ke yawaita a ciki tana haddasa lalacewar garkuwar jiki tana sa jijiyon jini suyi rauni kuma su so ma su so ma yayyagewa wadda ke haifar da zubar da da jini daga sassan dabba, da babban da daban daban na jiki haka kuma cutan tana hana kwayoyin halittan jiki aiki yadda ya kamata ta hanasu samar da garkiwan jiki game da halittan game da halin da ake fuskanta wan nan shi ne dalilin da yasa ebola ke bazuwa da saurin kamuwa yana da hadari sosai ebola na kammalawa na kammala kwayoyin halittan jikin mtunnta hanyoyi da dama da zarar kwayar cutar ta shiga cikin ta shiga jiki tana anfani da wata dabara dan kuzawa cikin kwayoyin halitta musamman wayanda ke cikin jini da farko kwayar halitta tana tana kwance tsarin cikin ta ta fara anfani da shi dan kirkiran sabbin kwayoyin cuta a lokacin da ebola ke yawaita a lokacin da ebola ke yawaita cikin a lokacin da ebola ke yawaita jikin tana haddasa lalacewar lalacewar kwayoyin jiki ta na sa jijiyoyin jini su yi rauni kuma su sama kuma su soma yayyagewa wadda ke haifan da zubar da jini daga sassa daban daban na jiki haka kuma tsutar tana hana kwayoyin halittan jiki aiki yadda ya kamata tana hanasu samar da samar da garkuwan jiki game da halin da ake fuskata a wannan shirin dalilin da yasa ebola ke bazu.. ke bazuwa da sauri, da saurin kamuwa yana yana da hatari sosai

ina cin abinci mai nono ne dan nishadi da kwanciyar hankali da na taimaka wa jinin jiki na ya karu da kuma gina jiki dan lafiyar kai na ina cin abinci mai nama mai danko in kara lafiya a jinin jiki da gina jiki mai amfani a jiki nufin kara jini ya sadar da lafiya ya kuma gina maka jiki ina cin abinci mara nama mai dan abubuwa guda biyu na farko yana kara lafiya na biyu kuma yana haifar da rashin lafiya in yawan cin nama yayi ya kan saukar da lallura ko ciwo a kafa wanda a karshe yakan wanaa ya kan saka maka lallurar rashin lafiya a kafar ka sabida cin wannan nama da kake yi cin nama yana gina jiki da shekaru kalilin kuma ya koma ya sauka maka a kafa dalilin da yasa kenan aka rage cin nama ko akan jera cin nama aka kai wa'en su shekaru saboda yakan koma kafan mutum ya zauna ya haifar musu lallura a bisa wasu wasu en shekaru da mutum in ya kai dalilin da yasa kenan cin nama ba dan wai koyan rashin da ko dan rashin dadin sa ba sai dai gudun haifar da wasu lallurai shine dadilin da yasa akan ajiye rage cin nama akan ci kuma tsarai ne saboda su bar cin ta akwai en magunguna a cikin sa sakamakon cin nama shi nama yawan cin sa yakan saka cuta bawai cuttuka a jiki ba a'a cuta cutar rashin lafiya a kafa wanda in girma yazo yakan koma maka ko ya haifar maka da ciwo dalilin da yasa aka rage cin nama amma ba dan wai wata illa ne mai girma wajen ta dalilin ciwon kafa da kan

Abinci mai gina jiki a rinƙa cin abinci mai ɗauke da sinadaran gina jiki kamar su kayan lambu ƴaƴan itace hatsi nama kifi da wake a kaucewa cin abinci mai yawa mai? a kauce cin abinci mai yawan mai da sukari a rinƙa shan ruwa shan ruwa yana da mahimmanci abune mai mai ƙara lafiya shan ruwa mai yawa shan ruwa mai shan ruwa yawa a ƙalla kofi takwas a rana musamman a lokutan zafi don kaucewa bushewar jiki aiki da jiki wasanni a rinƙa motsa jiki a ƙalla sau uku ko huɗu a sati kaman gudu tafiya? ko atisaye don ƙarfafa jiki da zuciya hutu da bacci. A tabbatar ana samun isashen bacci a a ƙalla awanni bakwai takwas a dare don jiki ya samu hutawa kiyaye tsafta a rinƙa wanke hannu da sabulu wanka a kai a kai tsaftace muhalli don hana kamuwa da cututtuka a gujewa mugun ɗabi'a kaucewa shan taba giya da dukkan wani abun da zai iya cutar da jiki abinci maigina jiki. a rinƙa cin abinci mai ɗauke da sinadaran gina jiki kamar su kayan lambu ƴaƴan itace hatsi nama, kifi da wake a kwucewa cin abinci mai yawa mai yawan mai da sukari ya rinƙa shan ruwa mai yawa a ƙalla kofi takwas a rana musamman a lokacin zafi don kaucewa abubuwan mu ɗan kaucewa bushewar jiki, aiki da jiki, wasannin a rinƙa motsa jiki a ƙalla sau uku ko huɗu a sati kamar guda kamar gudu, tafiya ko atisaye da ƙarfafa jiki da zuciya. hutu hutu da bacci. a tabbatar ana samun isashen bacci a a ƙalla awanni bakwai takwas a dare don jiki ya samu hutawa a kiyaye tsafta. a rinƙa wanke hannu da sabulu wanka a kai a kai tsaftar muhalli don hana kamuwa da cututtuka a guje ma mugun ɗabi'a a kaucewa shan taba, giya dukkan wani abunda zai iya cutar da jiki.